oyo ezali eloko ya publicite elingi koloba eloko ya kolakisa batu masanga oyo ba bengi MUTZING k ezali masanga kitoko batu balingaka yango batu basombaka yango ezalaka elengi na munoko po esalisaka batu ba bengi yango MUTZING oyo ezali publicite nango.

awa namoni bana basi bazo beta basket balati ba t -shirt na ba culloteya bleu

Oyo ezali ba mituka, yakosalisa batu, kozwa batu songolo, kotika batu songolo, eza na mituka yamike, naya minene.

Okay, awa namoni mayi ya ebale, namoni nabanzete eza lokola eza nakati ya zamba, eh! Mayi wana namoni eza vraiment na musoto, eh! c'est comme si eza nakati banyama, eh! Yango wana nde namoni.

awa namoni bolakisi biso foto oyo eza mibali mibale batelemi balati ba maillot ya sport awa mosusu baza sima nabango.

oyo ezali bendela ya mboka songolo eza na nzete nango nazokomana yango pe likolo eza kitoko kitoko bendela ya mboka songolo.

Awa tomoni bikolo ya kolia ezali na sani penza eza kitoko na moni maki ba legime biloko ya kolia

Awa ezali ezali bendela ya pay songolo, ezali naba couleurs ya rouge ya bleu Naya jaune, eza drapeau, bendela, yamboka songolo.

Awa na moni batu baza kuzuwa biloko ya kolia, basilisi kolamba, eza kitoko , ba mibali batelemi na basi, moto na moto aza kuzuwa biloko naye alia po azua makasi ya kosala musala.

Oyo ezali boite eza nakati ba bic oyo balomelaka, ezali naba couleur yamingi, ba couleur ya mwindu, ya bleu, ya verte, ezali nakati ya boite nayango, eh! Oyo mingi mingi bana balingaka kokoma baza kosalela yango.

awa namoni batii biloko na kati ya sani bule et puis nazo monango eza ba chenilles nde eza na kati nango biloko oyo ba liaka ngo mingi na congo mais na mboka mususu te

Awa namoni exposition ya elamba yamulayi, eh! ekoki elati yango, et eza yabana basi

awa namoni bana misatu ya muke avandi na kiti ya langi ya bleu, hee eza na bana mibale batelemi moko ya mobali mosusu ya mwasi namoni mwana aza ko pepula azwi yango foto bazwi foto esengo.

oyo ezali sport babenga basket ball ezali naba mibali baza kobeta yango bazali 1,2,3,4 bazali hee botoba baza kobeta basket ball na likolo yango namoni bazali ko poumbwa ko poumbwa kopoumbwa.

Oyo ba sapato mibale ya bana basi ezali na langi ya muindo ,na kati ezali pembe ,pembe, eza pembe ,pembe khaki boye mais ezali sapato ya bana basi

oyo ezali mutuka ba bengi jeep, ezali mutuka yako salisaka bato ko tambola, ba koma esika bazo kende noki noki noki, ezali na couleur ya moindo

awa namoni biloko ya kolya namoni kwanga naba legume ya kitoko epesi penza appeti ya kolya

oyo eza elingi ya batu ya bakonzi ya Egypt, ba pharaons kombo na yango Toutankhamon, tresor ya Toutankhamon

oyo ezali nyama ya zamba oyo ba bengaka leopard nyama humm ya zamba oyo esakanaka te soki otiye tembe ekoliya yo esilisi yo ezali nyama ezalaka na zamba.

Awa na moni machini na kati ya jardin ya matiti po na mosala songolo.

Oyo ezali nyama ya zamba, oyo mbwa ya zamba

Oyo ezali carte ya mboko Congo Braville

namoni ezaliba machine yakosala musala songolo esi izali ba machine

oyo azali mwasi ya muslimah atelemi liboso na ndaku naye namoni ba kiti mibale ya plastique namoni pe na cantine moko ya pembe azali alati elamba moko ya bleu na ya chocola nase aza pena mwana naye yamuke atelemi alati patalon na cengle ba telemi bazo latisa mokongo

Oyo eza ba saani ya kitoko ,oyo babombaka na kati ya ndako soki bapaya baye bapesi bango biloko na kati .oyo ezali ya kitoko, bapaya oyo ya valeurs oyo bapesaka bango vraiment lokumu, batielaka bango biloko na kati ya ba saani oyo ,ezalaka na ndako, babombaka yango malamu kitoko

Oyo ezali modele yabilamba, yabana basi, eh! Ndenge nini soki olati yango, eh! Ekosala omonana kitoko, bamona ke olati kitoko, nde babengi yango modele, modele, modele, yabilamba yakolata, .yabasi yamibali te

Oyo eza kisi yakomela, mutu soki aza namalade songolo amelaka kisi oyo, amelaka kisi oyo ebikisa ye malade wana, kisi yango babengi Dexaméthasone BP 0.5mg, pe kisi yango ndenge babengaka yango, musala naango eza kobikisa bamalade nakati ya nzoto ya mutu.

awa tomoni ba oyo ba betaka oyo basalaka sport ya makolohee bazwaka oyo ba bengaka ballon mupila ba beti yango nakati ya stade nabango ooyo babengaka terrain komesana oyo ba bengaka ko longa

oyo ezali ndakou batekaka ba bijou nakati h ba exposer ba vitrine ba bijoux eza nakati ba bengaka yango " bijouterie la vie en or''.

Awa namoni penza ezali eh! Tableau moko munene batye nanzela, ponakosala publicité, nabatu bazakoteka biloko nabango, namoni nabamituka ezali kotambola, nabatu bazali kotambola, eh! Ezali vraiment kitoko, namoni bakomi slamouv, eh! Bakomi naba date biloko wana ekosalema

oyo ezali mwasi atelemi he ezali lokola aza kosomba ba unite po abenga nde azo ko kozwa mbongo oyo eza na kati ya telephone naye.

oyo ezali ba sapato ba bengi yango ba ketch donc ezali ba sapato ba bengi yango ba ketch namoni ezali naba singa nango bakangaka nango he ezali kitoko ezali kitoko.

Awa namoni ezali ba folora ya kitoko ezali na kati ya jardin ezali na kati ba nzungu ya mike mike et puis emonani kitoko na kitoko

Awa na moni biloko ya kolia na mesa, na moni loso , na sauce , na milangi mibale, moko ya pilipili,

Oyo ezali kalamu ya kokoma mikanda.

oyo ezali biloko ya kolya, namoni batie ba bugali, namoni ba fufu, namoni batie ba mbuma, namoni batie ba legumes, namoni batie biloko ya kolya

oyo namoni ezaliba armoir basali namabaya oyo bakobanda kotiya nakati biloko nayango mingimingi mabaya yango ezalokola mesa place ya kosala biloko ya kokoma namoni na mosusu oyo bakoki kotiya biloko nakati

Awa namoni mutu, nakati yamaboko naye azwi biloko yakolya nakati yamaboko naye, hum! atye yango naloboko naye yamobali, hum! Biloko yakoliya, asimbi yango naloboko.

Oyo eza sapatu babengaka yango lipapa, oyo ezalaka bien ponakolata tango olingi ozwa mupepe namakolo, babengi yango lipapa eza sapatu yakitoko, uyu muhungu azolakisa batu ndenge ezali kitoko.

Oyo eza mafuta ba bengi yango topicrem, topicrem mafuta ezali pona ko salisa poso ezala malamu, soki mutu asokoli, apakoli yango, poso naye ezalaka malamu, amonanaka que aza na poso ya kitoko.

Awa namoni dessin ya objet d'art ,namoni eza na ba mbuma ya ko lia ba dessiner wana ,eza na elongi ya mutu ya noire ba dessiner ,na ba dessin muke muke omoni ba loboko ba makolo

Oyo ezali bendela yamboka songolo, namoni lititi ya jaune, namoni langi ya vert, Naya rouge Naya bleue

Oyo eza bendela ya pays ya Ouganda ,eza na ba langi misatu, eza na langi ya jaune ,eza na langi ya rouge bordeau, eza na langi ya noir ,na ka mwa ndeke eza na kati ya cercle

oyo ezali kilulu oyo ezali insecte oyo ezalaka na kati ya nzamba nakati ya matiti ezali ya mwindu

oyo eza biloko ba bengi pilipili, pilipili batiyaka yango na biloko po esala biloko ezala kitoko ,mutu alinga yango aliya yango na esengo babenga yango pilipili, tomoni ezali ya couleur verte na couleur ya matiti tomoni ezali naya jaune ezali naya rouge donc eza kaka pilipili pilipili pilipili

Oyo eza ba biloko yako salela mosala, namoni nzete nango eza na langi ya jaune, na mutu nango ya ebembe eza na langi chocolat

awa mwasi moko aza kotambola eza lokola azo luka esika ya telephone po abenga mutu ,na balabala pe eza pembeni aza ye moko aza na sac naye na mapeka naye.

yo eza logo ya campanie ba bengi L&B, batekaka bilamba.

Awa namoni ka ebale muke ,na ka mua zamba muke ,meme aza ko lia matiti ,na ka mundeke ya pembe ,katelemi pembeni ya mai, mabanga pe ezali ngambo kuna matiti pe na ngambo cote oyo

Awa namoni elingi ya batu ,namoni na mutu atelemi alati ba ketch on dirait azo sala sport ,ba ketch ya noir blanc T-shirt ya vert na pantalon ya khaki aza na ballon atelemisi yango na makolo na ye